Binwola nyɛla din laɣam bɛ duu maa puuni ka paɣasara ata gba laɣam bɛ duu maa puuni ka pili zipili sabila binwola maa puuni ti mali moonsi

Dɔɣite nima n-laɣim Ashibiti ni ka bɛ zaa yino kam ye neen' piɛla ka bɛ shɛba la ka teebuli zaya ka di zuɣusaa nyɛ zaɣ' piɛlli.

Paɣasara ni nachimbi nyɛla ban laɣam zahama gbahabu shee ka zoli ʒɛ bi nyaanga ka mɔri din kama nyɛ vakaɣa la pa zɔli maa zuɣu ka zahama bɛ gbambihi ni n ʒɛya ka yino gbubi gbambila ka zahama lahi bɛ dinni

Salin gbiribi n zooi bɛ salin boɣani ka kom zooi do boɣa maa shɛŋa ni ka yino yɛ singirɛti sabinli ka mokuma nyɛ din ko n giliba ka tihi din kama nyɛ zaɣ vakaɣali gba ko n giliba

Gamo nyɛla din niŋ palli zuɣu chɛchɛ nyɛla din do palli maa zuɣu ka chɛchɛ buɣum gba do palli maa zuɣu ka paɣa ʒi tiŋa ka gbubi o bia ka yino gbubi tangali mii n yaari binshaɣu din niŋ

Paɣasara ni paɣa kpabbi nyɛla ban laɣam chɛna ka bi zaɣ yino kam ʒi tahali din kama nyɛ zaɣ piɛlli ka ti kuuni ʒɛya ha ka vari ka tia maa zuɣu